Ameyibɔ ŋutsu wome eve wotsi atsitre ɖe egliɖoƒe. Ɖeka nɔ glia ɖom eye wolé gli ɖe asi eye ɖeka hẽ lé ati ɖe asi le glia ɖom.

Dzata woamene, wolé egbenyi gãa ɖe ɖeka nɔ eɖum le egbe me. Dzata ɖeka nɔ du ŋum eye egbenyi geɖewo hã nɔ du ŋum kplɔe ɖo.

Afɔkpa amdede vovovowo aɖewo si ke wowɔ kple dzonuvi gbogbowo aɖewo nɔ hatsotso ɖeka me le afɔkpazraƒe. Ɖewo le yibɔ eɖewo le dzie eye ɖewo hã le ʋi.

zikpi wɔmetɔ̃ le xɔ yi.gã ɖeka me eye kplɔ̃ vi ɖeka hã nɔ wó dome nu geɖewo le kplɔa dzi le kplɔa gɔme ŋutata geɖewoe hã nɔ.xɔa me eye seƒoƒo geɖewo hã nɔ xɔa me

Nyanu ɖeka si ke do awu yibɔ nɔ anyi ɖe zi dzi kple kplɔ gbɔ nɔ asi tem ɖe eƒe mɔɖaŋu ŋuti le eƒe dɔwɔƒe eye aha hã le egbɔ.

Kpovitɔ geɖewo nɔa zɔzɔm ɖe gaxɔme eye ŋutsu gaxɔmenɔla ɖeka, enɔa nu kplɔm eye ŋutsu gaxɔmenɔla ɖeka hã, etɔ ɖe atsitre ɖe gaxɔme nɔ nane kpɔm.

Nyɔnu wome etɔ̃ wofɔ ta kpe wonuiwo le dzidzɔkpɔkpɔ me eye nyɔnuvi ɖeka le gagbavi aɖe ɖe asi eye wokɔ asi kɔ tsɔ nu eye nyɔnuvi ɖeka hã kɔ asi kɔ de gagba la me.

Ŋutsu emɔɖaŋutidɔwɔƒe eve. Wole mɔɖaŋutidɔwɔƒe, ɖeka bɔbɔ eye wònɔ mɔɖaŋutidɔa kpɔm evelia hã tsi atsitre eye wòle mɔɖaŋutidɔa kpɔm.

Nyanu yibɔ ɖetugbivi ɖeka nɔ anyi ɖe ezi dze ae dzi le atikutsetse geɖe dzraƒe ɖe dzidzɔkpɔkpɔ gã aɖe me.

Nyanu eve kpakpli ɖevi woame etɔ̃ wotsi atsitre ɖe mɔdodo si ke tete ɖe emɔmemidzraƒe ŋuti. Nyanu eveawo lé nutsɔ ɖe asi gake ɖevi eveawoa, womelé naneke ɖe asi o.

Edzo bi exɔ geɖewo kple eŋu geɖewo le emɔdodo nuɖusi ƒe kpadzi. Eya teƒea gale edzudzɔ tum, eŋua ɖeka le exɔ gbatɔ̃ sike ne edzoa la bi la eƒe te eye exɔa ƒe akpa ɖeka ekaka.

Ameyibɔ nyɔnu woame etɔ̃ wo tɔ ɖe atsitre ɖe dɔyɔla ameve sike nɔanyi ŋgɔ, edɔyɔla ɖeka etɔ ɖe atsitsre ɖe wogbɔ. Woƒe wɔametɔa wo katã wole vi ɖe asi eye wobe woametɔa wo katã wo bla ta.

Nyɔnu kple ŋutsu geɖe wonɔ tsi kum ɖe mɔdodo dzi eye nyɔnu ɖeka kpe akɔ lé tsikunu ɖe asi eye tsikumɔ hã le woƒe megbe le tsikuƒea le mɔdodo la dzi.

Ŋutsu abɔƒola geɖe wonɔ abɔ ƒoƒe le woƒe abɔ ƒoƒe eɖewo le nuɖusi me eɖewo le miame eye ame aɖewo hã wonɔ anyi nɔ ale si wole abɔa ƒom la kpɔm.

Nyɔnu ɖeka ŋutsu ɖeka ɖevi ŋutsuvi wɔme eve kpakple ɖevi nyɔnuvi ɖeka wo bɔbɔ ɖe seƒoƒodoƒe. nyanua le seƒoƒo ɖe asi eye ŋutsua hã le seƒoƒo ɖe asi.

Ŋutsu tsitsi woame eve le takoƒe, ŋutsu tsitsi ɖeka tsa tsitre ɖɔ kuku hedo awu ʋi nɔa ta kom na ŋutsu tsitsi evelia si ke nɔa nyi.

Nyɔnu yibɔ kple ŋutsu yibɔ geɖe wodo awu ʋi henɔ nu srɔ̃m tso dzɔdzɔme ŋuti le dzɔdzɔme nusrɔ̃xɔme. Aɖewo nɔ anyi eye aɖewo hã tsia tsitre.

afɔku gã ɖe dzɔ ɖe mɔdodo gã ɖe dzi eye nyanu ɖeka le ɖevi ɖeka sike la nyigbã la ɖakɔ ŋutsu ɖeka bɔbɔ le eklo ɖasi ɖevi woameve wóle emɔƒonu le asi eye ŋutsu ɖeka hã le mɔƒonu ɖasi nɔ woɖem

Ŋutsu mɔɖaŋutsidɔwɔla wɔme enyi wotsi atsitre ɖe mɔɖaŋutidɔwɔƒe. Wɔme eve wo le eka ɖe asi. Wɔme atɔ wo le mɔɖaŋutidɔ ɖe asi eye ɖeka nɔ zɔzɔm ɖe ati si ke le anyigba la dzi.

ŋutsu ɖeka nyanu woameve wóle seƒoƒo doƒe woƒa metɔ̃ katã le dɔwɔm le seƒoƒoa ŋuti eye woba metɔ katã le bo vovovowo ŋuti le seƒoƒoa doƒe

Watse le agba ʋe dzi, atadi le dzi, abladzo le exa, koklozi le exa, elã le exa, spageti le exa, sabala kpakple egbe hã le exa.

Ɖevi nyanuvi woame atɔ̃ siwo ƒo ɖa ɖe ta kpla asi kɔ na yevu nyanu ɖeka, tsatsitre ɖe afɔkpa kɔkɔ aɖe dzi. Ɖevi ŋutsuvi ɖeka hã tsatsitre ɖe wo gbɔ eye medo afɔkpa o.

Yevu ŋutsuwo kple yevu nyɔnuwo. Mɔɖaŋutiɖɔwɔla woame enyi wotsa atsitre ɖe woƒe mɔɖaŋu ŋuti dɔwɔƒe nɔ adze ɖom na wo nɔnɔewo dome kple dzidzɔ kpɔkpɔ gã aɖe me.

Ŋutsu geɖe kple nyɔnu geɖe wonɔ anyi ɖe emɔ si ke tɔ ɖe gbeme me. Ŋutsu gɖeɖe kple nyɔnu gɖeawo nɔ atiglinyi kpɔn eye wonɔ atiglinyi wɔme eveawo hã dome le gbea me.

Ŋutsu geɖewo nɔ ablɔ lɔm ɖe woƒe du me ne tɔtrɔ yeye tso edukplɔla gbɔ. Eɖewo ŋlɔ nu ɖe asi eye eɖewo hã meŋlɔ naneke ɖe asi o. Eɖewo do awu yibɔ eye eɖewo hã wodo awu dzi.

Nyɔnu ɖevi kple ŋutsu ɖevi geɖe wonɔ zɔzɔm ɖe hatsotso ɖeka me. Wo katã wokpa akɔ, eɖewo de dzonu kɔ, eɖewo mede dzonu kɔ o. Wo katã wodo afɔkpa eye wo katã hã wolé nu ɖe ta.

Yevu ŋutsu kple ameyibɔ ŋutsu wó tsatsitsre ɖe emɔɖaŋu ŋuti dɔwɔƒe nɔa edo gã dzem yevu ŋutsu ɖeka tsatsistre le emɔɖaŋuŋdɔ le asi eye ameyibɔ ŋutsu ɖeka bɔbɔ le emɔɖaŋuŋtsidɔ le asi

Ameyibɔ nyanu geɖe woŋli ho ne fiakuku ɖeka. Ameyibɔ nyanu ɖeka ɖu dzi xɔ fiakuku etɔ ɖe tsitre ekɔ asi dzi le yame eye wo le nu kom le dzidzɔkpɔkpɔ gã aɖe me.

Ŋutsu emɔɖaŋu ŋutidɔwɔla woame etɔ̃ wotsi atsitre ɖe mɔɖaŋu ŋutidɔwɔƒe. Ame eve lé emɔɖaŋu ŋutidɔ ɖe asi. Ame ɖeka lé dziaƒo eye ame ɖeka lé gɔme na mɔɖaŋu ŋtutidɔa.

ŋutsu ametɔ̃ nyanu ɖeka kple ɖevi nyanuvi ɖeka wótɔ henɔ cini ɖem ɖevi nyanuvia kple nyanuawoa wótɔ ɖa tsitre eye ŋutsu wɔmeve mamliawoa wótɔ ɖa tsitre henɔ cinia kpɔm

Ɖevi ŋutsuvi womea adre nɔ anyi ɖe kletifɔ aɖe dzile xɔ ƒoɖi aɖe si me kotoku le me, ɖevi ŋustuvi womeve ɖe aga vi aɖe ɖe ɖevi ŋutsuvi womeatɔ̃ susueawo ŋu

Ame geɖe wotsitre le kuteƒe, nyɔnu wome etɔ wonɔ anyi ɖe zikpi dzi, ŋutsu womeve nɔ anyi ɖe woƒe dome, ŋutsu ɖeka dzeklo ɖe nyɔnu gbãtɔ gbɔ, nyɔnua le avi fam eye ŋutsua le akɔ fam nɛ

Ɖevi ŋutsuvi ene wonɔ tɔ to le tsi kum le dzidɔkpɔkpɔ me eye ɖevi ŋutsuvi ɖeka ebɔbɔ ɖe woƒe dome eye woɖɔ kuku ɖe eta.

Ame yibɔ nyɔnu tsitsi ɖeka ta avɔ, do awu eye wòbla taku henɔ anyi edzodoƒe nɔa nu tɔm ɖe dzodzi. Elé ehɛ ɖe asi eye wòle nu si ke tɔm wòle hã ɖe asi.

Ŋutsu wototo kaɖi ŋuti dɔwɔla woame eve wotsatsitre ɖe woƒe wototo kaɖi ŋuti dɔwɔnuwo me eye wòkɔ wo kɔ yi ɖe dziƒo le woƒe wototo kaɖi dɔwɔnu bubu gbɔ.